Paɣaba n ʒiya ŋɔ bi ʒila niɛma ka bi sitira nyɛ konkoba zaɣ piɛla bɛ di puuni zaɣ vakaɣali bɛ di puuni mihi n bɛ zuɣusaa ŋɔ loori nim n ʒiya ŋɔ

Loori nim n ʒiya ŋɔ ka loori shɛli wurim wurim ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli loori titali n ʒiya ŋɔ ka di kom nyɛ zaɣ ʒiɛ palli n doya ŋɔ

niriba bɔŋɔ da ba bɛ be ni paɣ' bɛ be ni ka be sitɛra kom nyɛ da bam da bam zaɣ' ʒiɛ bɛ dini lori nim bɔŋɔ ka si ko nyɛ zaɣ' piɛli

Paɣaba ayi n ʒiya ŋo ka yino yɛ sitiri sabinli leemu n boŋo kodu n boŋo alaafee n boŋo piɛɣu n ʒiya ŋo ka ʒɛri ʒɛri bɛ di puuni

Dɔbba m bɔŋɔ zupilti ka bɛ pili ŋɔ ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli yili ʒiya ŋɔ ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli tihi ʒiya ŋɔ